Wɔmetɔ ɖe le keke dzi, ekɔ nu tsyɔ̃ ta rɔba, etsi dza ɖe mɔdodoa dzi, ameha ɖe..

Kpovitɔwo lé ŋutsu aɖe yi le awu dzĩ me eye wòɖɔ kuku la. Ŋutsu la le avi fam, eke nume baa, kpovitɔwo dometɔ ɖewo ɖɔ ŋɔtsinu kuku.

Amewo le ameɖibɔ me. Ŋutsuwo sɔŋ. Wonye wusatɔwo, wo ɖɔ kuku. Atsiwo le ameɖibɔ me, yɔkpewoe nye ma.

Eŋuwo le mɔdodo dzi, ɖek..ɖevi.ss.ɖekakpovi ;la ɖe ŋku to kɔ to glasia me be yeakpɔ ŋua me, nyɔnuvi dze be yeaƒoe to megbe.

Mehawo le kuƒeme. Osɔfoɔ kɔmeʋi nye ma. Faada hãe nye ma. Mekukuɖaka, seƒoƒo le mekukuɖaka dzi.

Kɔƒemee nya yae. Nyɔnu detugbivi, eɖa sɔgbɔ ɖe ta nɛ. Etsi kɔm ɖe ɖevia dzi le treme, ɛɛ etsia ɖe ŋutɔe ma kɔkɔm ɖe goea me. ɛɛ ɖevia ɖeka nɔ anyi ɖe goe, ɖeviawo nɔ anyi ɖe goe dzi

Wo le keteke mɔ dom. Keteke gakpowoe nye ma. Amehawo sɔgbɔ. Dɔwɔlawo wodo awu vovovowo. Wodo afɔkpa ɖɔba gãwo.

Amehawo sɔgbɔ le bɔlu ƒo ƒe, ame aɖewo kɔ asi ɖe yame, ame aɖewo ke nu me ɖe te le ʋli dom baa.

Amewo le aƒlu, aƒu to, wo ɖi wo kplɔm, wolɔ ɖia ɖewo ɖe bagi yibɔ me. Ame ɖe ya ɖo awu ɖe awu dzi. Wole gakpowo kɔm ŋua hwm.

Amewo nɔ anyi ɖe akplɔ ŋu. Le kplɔ dzi atike vovovowo le kplɔ dzi, nyɔnu ametsitsi ɖeka bla ta henɔ anyi ɖe zikpui me, nyɔnu aɖe hã ɖɔ gaŋkui.

Amewo sɔsɔm le ablɔdzi. Wota avɔ yibɔwo ɖe abɔ. Ɖewo nu dzi le eme. Wo le xexi gãwo te. Woko atsiŋu ɖe ta.

Amehawo le sukuxɔ me ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia, nufiala le nu fiam le kpe la dzi wo katã wolé agbalẽwo ɖe asi, wonɔ anyi ɖe aŋe zikpuiwo.

Ameawo le nuɖukplɔ nu. Nyɔnu la le nu kom. Nuɖuɖuwo le agba gbadzɛ dzi. Ame ɖe le nua ɖe kɔm le agba me.

Kɔƒe me. Gasɔ le eglia nu. Wo gba xɔ kple be. Wotu xɔ kple anyi. Wotia wole godo. Ɖevi la tɔ ɖe exɔ gbɔ. Nake le ebea gbɔ. Wo bla be tu xɔ gbɔ.

Amehawo avi fam, ɖeviwo le eme gbadagbawo le ɖetugbiviawo tutum doɖa kple ŋusẽ. Gbadagba ɖeka ɖɔ gakuku se, ɖeka ya ɖɔ avɔ kuku ɖe ta.

Eŋu la tɔ, woŋu indzin teƒe da ɖi, wodo agba ɖe ŋu la tame, ame aɖe hã le ŋua tame, ame aɖewo hã le ŋuame, wode ka dzogbedzi gbɔ ɖe ŋua gbɔ.

Dunyahela le nu ƒom na amehawo. Ekeke abɔ me. Edo kotu amadede blu, kɔla dzɛ̃wo nye …

Ŋutsu kple sr ye nye ma. Wo le ɖevi ɖe asi. Wonɔ anyi ɖe ŋu dzi. Avu hã le wogbɔ. Wokɔ avɔ tritri kɔ gba. Avuvɔ le vɔ. Aƒe aɖe hãe ma le woƒe megbe. Wokɔ………..

Eɖawɔƒe. Ɖetugbivia nɔ anyi ɖe aŋezikpui me. Ɖekakpui aɖe hã nɔ anyi ɖe zikpui me. Ɖetugbivia ɖeka ko taku tsɔ ɖe asi. Ɖe…

Amehawo ƒo ƒu ɖe xɔ gã aɖe gbɔ wo amadede nye ʋi. Yevuwo sɔgbɔ. Woɖo asi ali. Ame aɖewo kpla akpetɛ ɖe megbe. Ɖevi aɖe hã le wo me.

Tɔsisi, ese va tsi num elã vovovowo hã va tsi nom, sɔveda hã le wo dome, atiwo le tɔ to.

Eɖe, ɖeviwo bɔlu ƒom. Polua le woƒe megbe. Exɔ ɖe hãe ma le fime dzi. Eh bɔla eh ele ʋie kple yibɔ. Ɖevia ɖewo medo afɔkpa o.

Gbaregbeŋu. Wo fɔtsi le abe kasɔwo fɔtsi. Wodo tseni nɛ abe kasɔ wo tseni ene. Ɖeka ɔɔ, ŋutsuwo tɔ ɖe wo ŋkume. Ŋutsua ɖeka ɖo ali, ashi ali.

Bafawo le habɔbɔ me, wo kata wo nɔnyi ɖe bafa keke me ƒio, wolé wo noewo ƒe alɔwo ɖe dzi, wo dzidzɔ kpɔm, ŋutsuwo kple nyɔnuwo shia le go ta.

Detugbivi aɖe zɔzɔm le mɔdododzi. Elé avu ɖa asi. Me nu kpɔm o. Ɖe ta kɔ atsi zɔzɔm. seƒoƒo aɖe hã le gakpo aɖe dzi.

Mehawo le dzokekewo dzi, ɖewo ɖiɔ dzokeke kukuwo, ɖewo me ɖiɔ, dzokekewo sɔgbɔ, wole mɔdodo dzi.

Gbedada ƒo. Dzata mlɔ anyi. Yevuwo kple ameyibɔwo le eŋu me le dzatawo megbe. Eŋua glasi mele enu o. Wo dzata kpɔm.

Dzodoƒe ega zikpuiviwo li, atukpa hã li, gatsi kple.

Ɖekakpuivi aɖe ŋu ƒom eye ɖetugbuivi aɖe eʋe ɖum, ekɔ etre kɔ wɔ kuku diɔ ɖe eɖa dzi, woɖi aflaga ɖe woƒe megbe. Aflagfa ƒe amadedee nye amadede ʋikpl blu.

Eŋuwɔƒe, eŋuawo sɔgbɔ, wo pack, ŋutsu eve aɖewo le eŋuwo dome, ɖeka le.

Mɔdodo dzi, mɔdɔwɔ ʋu yike blu na mɔta ye nye ma gbɔ na, wo lɔ mɔdo kpe ɖewo kɔ ɖe ɖushi kpadzi kple mia kpadzi, le wo megba, kpɔtɔtɔ ɖe le fime dzi.

Amewo le go ta, awu wo kaka ɖe teƒa, nyɔnu ɖeka eko nu bla ta kple ŋukume shia, ŋutsua ɖewo le ŋuɔ

Amehawo dzidzɔ kpɔm, wotɔ be woa ɖe foto, ame aɖewo ɖɔe kuku, ɖetugbui aɖewo mlɔ anyi ɖe ŋutsuwo dzi, edo awu dzɛ, ekeke abɔ me.

Amehawo ʋe ɖum, wode aƒe ʋe ɖum, ee wodo awu abe blematɔwo, wo amea ɖewo ɖo kuku, wokɔ woƒe afɔ ɖekaɖeka le ya me, ŋuƒoƒoawo le megbea.

Atikexɔme, ŋutsu la do asiwui do awudziwuiʋɛ̃ eye wòɖɔ tsintsin, nyɔnu eveawo hã ɖɔ tsintsin, Nyɔnua ɖeka nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me.

Amewo le ƒoƒoƒo me, woɖuɔ nu ɖe nu kple ŋɔti. Ame aɖewo do kotu, awutewui ʋie wo. Ame aɖewo medo kotu o. Ɖewo do asi ɖe dzi.

… nɔ anyi ɖe ati te. Gbadagba ɖeka dze atsitre ɖe wo dome lé tu ɖe asi. Aƒetɔ aɖe hã tɔ ɖe wo ŋkume do trɔza yibɔ, do avɔwu ɖe dzi.

Nyɔnu metsitsi le nu ɖaa. Eda gaze ɖe kopɔt dzi etraye hã le kplɔ dzi nɛ le exɔ me nɛ. Ehea hã le kplɔ dzi. Ele gatsi ɖe asi eye agba ɖowo hã le kplɔ te.

Amewo le akrɔo me le tɔ dzi, wo sɔgbɔ vava. Ɖekakpuiviwo kple ɖetugbuiviwo, ame aɖewo ɖe kuku ɖe asi ye wo…

Nyɔnu metsitsi kɔ dam, Ghana flaga le ekɔ da ŋua dzi, wo ŋlɔ ɖe te be vote eye kɔda dɔwɔƒa ƒe dzeshi le kɔ ta ŋugoa dzi, ebla ta eye wota avɔ ɖe akɔ ta.

Amehawo dzrolo dom, meaɖewo tsɔ sakplisamɔ ɖe aya me, ame geɖe ɖɔ kuku, dunyahelawo…

Nyɔ, ame aɖewo le gota le mɔdodod dzi, nyɔnua do awu aŋutiɖiɖi, eko silva gagba ɖe ta, nyɔnu bubu hã gale ŋgɔ nɛ, ye hã kɔ gagba ɖe ta.

Mehawo dzrolo dom. Gbadagbewo ko ga mɔxenuwo mɔ xem no. Woŋlo nuwo ɖe atiwo dzi. Gbadagbawo ƒe fɔkpa le …

Gbedadaƒo. Amewo le ƒu me wole wokpɔm. Sɔveda wo ŋu ɖum. Atsiwo hã le gbea me.

Fiase me, timati go me tɔ li, miliki li. Akplɔ ɖe ma, wotrɔ kplɔ kɔ bu, dzalẽ ŋeŋi li. Atsi, dzalẽtsitɔ hã li. Ewɔ dzalẽ hã li.

Ŋuɖuɖu le ŋegba me. Ŋegba yibɔ. Epɛya hã le me, koklozi le eme. Ee abladzoɖiɖi hã le eme, atadia ele e amatadie.

Amehawo dzrolo dom, kpovitɔwo va mɔ xem no. wokɔ aflagawo ɖe asi tatatataŋ, kpovitɔwo ɖiɔ gakukuwo, woko gakpowo kɔ me xem no be wo woatrɔ.

Amewo le ɖiɖim le ŋu me, ŋutsa ɖe hã ɖiɖm le ŋua tame. Ŋua ƒe amadede le blu. Nyɔnua ɖe le ɖevi ɖe asi.ti Nyɔnua ɖe hã avɔ tam ɖe gabutu dzi.

Afɔkudzɔƒe, afɔku edzɔ, exɔwo mu eye ameɖewo va, vam tsatsam le exɔ gbagbawo me kple susu bey e woa ɖe amewo le egli gbagbawo me.

Ame hawo dzrolo dom, ɖekakpuiwo sɔgbɔ, woɖɔ kuku dze, woŋlɔ nuwo kla ɖe atiwo dzi. Kalawo ɖewoe nye…

Biglawo dɔ wɔm. Wo mashini kɔ blu ba. Wo paki simiti ɖe wo gbɔ. Ame aɖewo le kpe kum. Woɖiɔ kuku.

Ɖetugbivia eŋu dzram. Ekɔ agba ɖe ta. Le agba mea, brɔshi le eme, eɖavu brɔshi le eme kple etsile tɔ brɔshi hã le eme, pɔlishi hã le eme, ya ŋutɔ ɖo nukɔ mɔ.

Ɖekakpuiviwo lé tu ɖe asi ɖeka ɖɔ kuku kɔ abegbaqdɔ aɖe te, ekɔ tua kukɔ, edo godi dzɛ̃.

Exɔtulawo xɔ tum. Ɖekakpui eveawo ɖo asi ali. Diƒoxɔe. agbafɔ ye nye ma ziɔ ɖe glai nu.

Ŋu gã ɖe tɔ yevuŋutsu eve aɖewo kɔ dzokeke kɔ le eme dem, ɖeka do awu abɔ legbee si ƒe amadede le blui.

Amewo le xɔme, mashini aɖe eɖi ame, wo ŋku le yibɔe ye ŋutɔ le ʋie, nane le akɔta ne abe sakplisamɔ ene.

Ɖetugbuivi la fefe fem kple kesewo eye avekɔe vi aɖe wo megbe, eɖa didi nɛ legbe, edo awu abɔkalee, wo kɔla le dzee.

Nyɔnu la le hadzi, le gita ƒom, ɖeviawo hã le dzidzɔ kpɔm, ŋutuvi tɔ le bani ƒom, nyɔnuvi ɖeka le kaye ƒom, nyɔnuvi ɖeka hã le gita ƒom.

Akpat xɔ me, xɔ me nye akpata me, medzro xɔ zikpuiwo li, ŋuku ʋuʋui zikpuiwo, aho zikpui ɣiewo li.